Hara daa'atonna darama hara daa'ato darama yaa mayaate yiniya ikiro hara yaa mite basenni wole base hara xawissanno daa'ato yaa hattono gangalataho ha'ne daa'antanni daa'atooti darama yaa hee'nooni basenni dartunni fulate

Egenishiisha. Egenishiishaho yaa Mayyaate yiniha ikkiha ikkiro egenishiishaho yaa afinokkihu afanno gede assine qaagisinanni richooti ledoteno egenishiishaho yaa mitte basera noo manni afinokkihu lede afanno assinay garaat

Odoo, odootte yaa afinokki manchira afanno gede qaagisinanni qolenno kulannirichooti. odootte yaa afiyooki manna, giwaminoha ikko araarisinanni garaati woy odeesinne.

daddala daddalu yaa mayyaate yiniha ikkiro mittu manchira heeshshosi biifisannorichooti qoleno daddaloho yaa woriidihu alesii nooha shorre daddale ikkiro iillanno doogooti.

Tuqu xaadooshshe, tuqu xaadooshshe yaa mayyaate yiniha ikkiro, tuqu xaadooshshi yaa wole basenni mitte basera dange kuunseennanni garaati. ledoteno tuqu xaadooshshi yaa afinokki baala gamba assine xaandanni garaati.

Sagale, sagalete yaa manchi beettira horo uuyiitannote sagalete yaa saeehunnina manchu beetto xaabbatanno assitanno manchi beetti yaa sagale saga'la hoogiha ikkiro heere diafanno. korkaatuno

Daddaloho yaa manchi beetti heeshshosi woyyeessanno doogoti daddaliha ikkiro manchi beetti dancha heeshsho heera dandaano